Ameawo le ʋe ɖum, wodo kete skɛt, eye wodo nanewo hã ɖe afɔ, wotsɔ taku bla tae. Ke ɖewo ƒe dziwui le yibɔ eye ɖewo hã tɔ le dze. Wobla alidzi hafi le ʋea ɖum.

Ɖetugbi dzani bɔbɔnɔ gakpo bleŋɔ si ƒe amadede nye gbemumue tɔ la dzi ele awu yibɔ me hele as item ɖe eƒe laptɔp dzi le kplɔ dzi. Nunono le kplu me hã le egbɔ, le agame ɖaa lɔɖi aɖewo le mɔdodo dzi.

Ŋutsu eveawo nye dziɖegbekaɖiŋuse dɔwɔlawó, wóhewó ɖe dzii le nugoa me be woateŋu ateɖe dziɖegbekaɖi ƒe mɔɖaŋu la ŋuti awɔ asitɔtrɔ yike dze, alilikpo hã dze le yame

Lãgbãlɛfɔkpa siwo dzi woɖo dzonu vovovowoe la ƒe agba, dzonuawo amadede dzani dzaniwo me eye woɖo ɖe nɔnɔme vovovowo me.

Nyɔnuvi ɖevi la kple ŋutsua le kplɔ̃ ŋu, nuɖuɖu vovovowo le agba gbadzɛ la dzi. Gatsi kple gaflo le exa, nyɔnuvi ɖevi la le nuɖuɖu dom na ŋutsu si ɖiɔ gaŋkui la.

ʋɔnudzɔdzrɔ le edziyim le ʋɔnudzrɔƒea ʋɔnudrɔla gã nɔ eƒe zí me amerika flaga tsi ɖe éxa eye agbalewo kaka ɖe ekplɔ dzi amoó le anyinɔƒe le tódom

Amidzraƒe aɖe kple lɔɖi geɖe wofia keŋ le dzɔdzɔmefɔku aɖe me. Dɔwɔƒewo kple aƒewo hã fia. Adzɔdzɔ xɔ yame ke lɔɖi bubuwo le mɔdodoa dzi. Amewo hã le mɔme tsom yina akpa kemɛ.

Ɖevi adre bɔbɔnɔ atrakpui gakpotɔ dzi deme aŋutiɖiɖi gli le teƒe ƒoɖi la hele dze ɖom. Nanewo le kotoku etɔ̃ me le wo gbɔ gake naneke me le kotoku enelia si ɖevi titinametɔ le ɖe asi la me o.

Nyɔnua do awu dzi kple atalegbe yibɔ. Ɖevia do awu ʋi kple atakpui yibɔ. Ame mamleawo ƒe amadedewo hã to vovo. Ɖeka tsɔ nu dzi bla tae eye wo le ekpui aɖe dzi kea me ɖeka le aga me eƒe nu si wodo la le kpi.

lɔri yitɔ kple dzĩtɔ dzeafɔku ʋu eveawo ƒe ŋkume gbã nyatsaa , ɣitɔ la ƒe megbe tayawo flɔ mɔ he gakpoa, dziƒoxɔwo teɖe mɔdodoaŋu amewo ƒe lɔriwo le mɔa me

Ŋutsu eveawo le anyikpe meme ƒe glia ɖom. Wodo dɔwɔwu si ƒe amadede le blɔ. Ame ɖeka ƒe kuku yi woɖɔ la le dzɛ̃e eye evelia tɔ le aŋutiɖiɖi.

Ameawo le avuvɔxewuwo me. Ɖewo ɖɔ kuku eye wo ŋgɔgbenɔla la le didiƒenuƒomɔ ɖe asi le gbeƒa ɖem nane si ka wo vevie la.

Ɖetugbia le dzodoƒe le nane kum le kplu sue aɖe me kple gatsi. Dzodoƒea glia le ʋi eye atiɖaka si le afi ma la nye gbemu kɔla. Tsidzoeɖogba, abaka, agbawo kple nuɖanuwo le dzoadoƒe. atsi vovovowo kple asiwui le glia nu.

Akaɖidɔwɔla siawo le xɔtame le dɔ wɔm tso mɔ si hena do tso ŋdɔkutsu me la ŋu. Ŋutsu adre siwo le woƒe dɔwɔwuwo me tsɔ woƒe dɔwɔnuwo le dɔ wɔm kple ŋuɖɔɖi blibo.

Ame atɔ siwo le ŋku lem ɖe nane ŋuti. Wo dome ame ɖeka nye nyɔnu. Ɖewo le tsitre nu, ɖeka tsɔ akɔ ale ame eve bɔbɔnɔ zikpui me. Ame eve ƒe dziwui nye dziwui ʋi.

Ŋutsu etɔ̃ yele ŋɔnudrɔƒe la eye nyɔnu ŋɔnudrɔla le zi me, ame yi ke le aɖaka goa me la le atam kam. Amerika flaga le eƒe megbe. Zikpuiwo kple kplɔ̃wo le ŋɔnudrɔƒea.

Ɖevi suesuesueawo le sukuxɔme. Yevu nyɔnu aɖe le wo gbɔ. Bagi le eŋgɔgbe. Ɖevia ɖewo kpla woɔe bagiwo ɖe megbe. Ŋutsua ɖe le mɔnu ɖaa do dziwui dzi ɖɔ kuku wotrɔ megbe de nuŋlɔkpea.

Mɔɖaŋu dɔwɔla enyi le woƒe dɔwɔwɔ me le xɔ kɔkɔ la ŋkume. Wole awu kɔla gbemutɔ kple aŋutsiɖiɖi me eye wodo asiwui yibɔwo. Woɖɔ kuku ʋi kple kuku dzɛ̃.

Nuɖuɖu sia enye watsɛ alo ayi kple mɔlu tsaka si woka ɖe agba gbadze me. Atadi le edzi eye wotsɔ koklozi ɖeka, makaɖoni, abladzotɔtɔe kple lã kpakple sabala kple amagbe aɖe dz ɖe exa.

Ɖekakpuiawo le lãmesefefe wɔm. wodo dziwui ʋiwo kple atakpui yibɔwo. Wodo afɔwuiwo kple afɔkpa yibɔwo hã ke ɖewo do afɔkpa dzi kple afɔwui aŋtiɖiɖi tɔ.

Ame ene le tsi kum le tɔa me. Wotsɔ aŋetɔkpo ʋie kple blɔtɔ eye ame ɖeka tsɔ gago ŋutɔ le tsia kum me, wodo awu amadede vovovowo, aŋuti ɖiɖi kple blɔ hã le nu si wodo la me.

Nyɔnua ɖo nukomo ɖe avɔ gba gba gbɔ. Avɔawo nye kɛte vɔ siwo woɖo ɖe ɖoɖo nyui aɖe nu. wole nɔnɔme vovovowo eye woƒe amadedewo hã le vovovo.

ɖetugbiawo ta avɔ kɔla vovovowo eye woda dzonu ɖe kɔme. Wodo dzonu ɖe alɔnu hã eye wodo fiafɔkpawo hetsɔ nubable ɖe ta.

Nyɔnu aɖewo lé asi tɔ ɖe solamɔ si hea ŋusẽ to ʋea gbɔ la ŋu. Pɔpi aɖe to mɔa te. Woƒe nudodowo nye amadede dzɛ̃ kple piŋki eye woda avɔ blɔ ɖe edzi hedo kɔwlɔa hã. Teƒe si wotɔ ɖo la nye agble me.

Ɖevi etɔ̃, nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka wole seƒoƒowo dom ɖe abɔ la me. Seƒoƒo dzani vovovowo, dzɛ̃tɔ, aŋutiɖiɖitɔ kple vawlettɔ dom wole kple nukomo ɖoɖo. Gbemumu hã le abɔ la me fuu.

Konyifalawo, fanametɔwo kple lɔlɔ̃tɔwo le ameɖibɔme le xedenyuie dom na ameyinugbe si le aɖaka la me. Ameawo ƒe awudododwo nye nu yibɔ koŋ. Wo katã wo le blanui. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnua ƒe akɔ me le akɔ fam ne. Asrafowo hã le fanametɔwo dome.

nyɔnu eveawo le atsikutsetsi draƒe atsikutsetsiawo le amadede vovovowo me dzamatre aŋuti atɔtɔ pɛya akɔɖu kple bubuawo fūu ɖewo le dzĩe ɖewo le gbemu ye ɖewo le aŋutiɖiɖi

Amewo, ŋutsuawo kple nyɔnuawo siaa le awu ʋi me ke wodo awu kɔla bubuwo ɖe awu ʋia te eye wole nane wɔm le ekplɔ si le ʋi la dzi. Dɔwɔnu aɖewo le wo gbɔ le kplɔa dzi.

Mɔɖaŋu dɔwɔlawo le ŋku lem ɖe mɔ aɖewo ŋu le wóƒe dɔwɔƒɛa woɖó kuku dó ovarɔ ke ameɖeka ɖɔ gaŋkui hafi le asitɔtrɔ wɔm le mɔ si wotsɔ gakpowo wɔe la ŋu mɔ la ƒe akpaɖe le dzĩe ɖewo le brown eye ɖe le aŋutiɖiɖi

Ŋutsu si treakɔ la le nane fia me siwo ƒoxlae la le agbalẽ le womlu la me, tso mɔsue siwo wole ɖe asi kple esi le eƒe miame la ŋuti.

Ameha gã la le kaklatsi si dzi nuŋɔŋlɔ vovovowo le. Nuŋɔŋlɔ ɖewo ƒo nu tso eɔ̃levy kple mobal mɔni ŋu eye ɖewo hã ƒo nu tso covid ɛɣ ŋu. Nu si ameawo do la ƒe amadede koŋ nye yibɔ kple dzi.

Nyɔnu eve bɔbɔnɔ sɔ dzí, ɖekakpui aɖe le atakpui yibɔ kple dziwui ɣi me le sɔa kplɔm, nyɔnu aɖe hã dó atakpui titri kple dziwui blɔ le sɔa ƒe megbe wólè aƒuató le ayaxɔm.

Moslemtɔwo sɔgbɔ ƒoƒu ɖe woƒe gbedoxɔ gbɔ, wodo awu kɔla vovovowo, fesre geɖe le gbedoxɔ gã la ŋu eye eta me le gotoo kɔ nu tsutsɔe aɖe le dzi. Lɔri aɖewo tɔ ɖe xɔa ƒe ŋkume.

Yevu ɖevila le dzefem emlɔ anyigba eye wotsɔ kɛtɛkɛ ɖeviwo ƒe kɔɖinu le modzaka ɖem na eɖokui kɛtɛkɛa ƒe amadede le dzĩe blɔ kple kɔla vovovowo

Amikudɔwɔla etɔ̃ siawo le woƒe awu kple kuku me. Wo dome ame eve le dɔ wɔm le gakpo la ŋu eye ame ɖeka lé nane ɖe asi le wo kpɔm. Mɔ vovovo ƒo xlã wo.

Nyɔnua nye tugbewofia, eɖɔ kuku, woda nu ɖe kɔme nɛ eye wòdo awu yike eƒe edzi le yibɔ, ete tɔ le blɔ, nutata vovovowo le eme. Nyɔnu bubuwo hã le eŋu le avɔ amadede vovovowo me. Ame aɖe hã le eƒe megbe lé didiƒe nuƒomɔ ɖe asi.

Aƒenɔ eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tsitre ɖe mɔ si le ami dzraƒe si ŋuti fiase le la to. Lɔri ʋi ɖeka kple gbe mu tɔ hã le amidzraƒea ŋgɔ. Boblodokaklati si ŋutsu aɖe lé atukpa ɖe asi le la le lɔria megbe. Ame aɖe le dzo keke dzi ɖɔ kuku.

Ŋutsu si ɖɔ kuku kple haŋkui tsɔ takomɔ le ta fiam na ŋutsu si le anyinɔƒe eye wògba nu ʋe kɔme la, eƒe ata legbe la le yibɔ. Dɔwɔnu siwo hɛ̃a na takoko la le kplɔ dzi le axadzi na ameawo.

Dzatawo le to gã ɖeka ƒu anyi le tohawo me. To mamleawo le adzɔge le nu si le edzi yim la kpɔm. dzata ɖeka le toa ƒe ta eye etɔ̃ le eƒe aligbɔ. Wo le agbagba dzem be yewoaxɔ eƒe agbe le esi le gbea me.

Nyɔnuawo le tsitre nu le wo viwo ɖe asi. Ŋutsuawo le awu ʋiwo me. Ɖeka le tsitre ɖe nyɔnuawo gbɔ. Ɖewo le anyinɔƒe eye wole nu ŋlɔm ɖe gbale siwo ƒe amadede le aŋtsiɖiɖi la dzi.

Amewo le gaxɔme eye gaxɔdzikpɔlawo le woŋu , ameɖeka le eƒe gaxadza me ke amevelia le nukplɔm gaxɔmenɔlawo ƒe awu dodó nye aŋutiɖiɖi ke ɖeka dó awu ɣi ɖe dzi ale gaxɔdzipkɔlawo le awu yibɔ me

Ŋutsua lé laptɔp ɖe asi, edo atalegbe yibɔ kpli dziwui yibɔ. Mɔ si xɔa ŋusẽ tso ʋe gbɔ la hã le bɛntsi dzi le gbɔ. Kawo tsi ɖe emɔa ŋuti ale nu kpotoekpotoe aɖe dzraƒe hã le emegbe.